Ha saminttan iray bukkidaage so baydda ogiyaan daro wayiyyaa waayetada baas. Iray bukkidaagan oge biittaa gididaagan kaame urqqa gelidi eqqin daro asay woddoruwaa yegiddi goochchinkka kiyennan ixxi., rankka maaddinkka kiyyenan ixxin daro waayyiya waayetada qassi tohuwaan guuxxenassa hemettada so baas.

So giddo so asaassi dumma go'aa immiya buqurati de'oosona. Leemisuwassi baattay kattaa ayfiya shiishshanaassi giigiwuttidaagee de'ees, koottay qassi kattaa minjjanawu hegaadankka go'aa immiyagee de'ees, hara dumma barccuma. malatiya mittaappe masetti wuttidaagee dees, hara asaykka qassi aani utti wuttidaageeti beettoosona.

Giyaa garssan asaassi go'aa immiyabati beettoosona, leemissuwaassi maayoy, caammay, hara dumma haggaazaa immiyabati de'oosona, ee shebbexxe malatiya caammay beettees, a zal'iya bitane asaassi a bsyzziidi de'iyaageekka beettees.

Cora asay woossiyo keettaan woossidi gulbbattidi woossidi deiyagetti beettosona. Etappe miyyessaaranne guye baggassaara lo''iya meran tiyetti uttida keettaa goday beetees. Sinttaraa qaassi mittappe masettidi giigida qaalaa asay yootidi go'ettiyo mittappe gigidabay beetees.

Abikaaduwa zino miidooge keehippe daruwaa mal"ees. Ta miyo saatiyaan ayyo lo"iyaa peenoykka de'ees. Hara bollayyokka tana min ta A miidooge bollaka tana hara sakkiyaabatikka tawu bollaappe xayssi agiis.

Luxettaa kettaan haachchi baalaa boncchiyaagetu baagaara kiiyida erissuwaa be"ada keehippe ufayttada eti keessido xuufeekka keehippe lo"iyaa xuufiyaan xaafetaagaa be"ada etaka anjjada taassikka keehippe ufayttada aggaas.

Asaasi cora qommo hagazzaata immiyaa miishshati beettoosonal. Leemisuwaasi son baattay beettees. keree beettees. otoy beettees, bashshee beettees. Shaatee beettees. Dumma qassi hara birataappe giigida mashshay tooray kalttay billamay dumma dummabati de'iyaageti so giddon de'iyaageti beettoosona.

Taani hachchi oorata shammetti yiida motoriya laaggas. laaggiyoode keehippe lo''ees. wottaakka aybba hara kaamee gakkena keehippe lo''ees. laggiyo saatiyan uttanawukka uttiyo sohoy dumma qassi sinttaa be'iyo heregay de'iyageekka keehippe upaysses. be'ada ufayttada aggaas.

Taani kushiyaan wottido wodiya qoodiyoobay de'ees, xeellanassi worqqa malattidi keehippe phooles. Ayfiyaa ha caddees ya xeelliyo saatiya, keehippe lo''eess, tanaara wottinkka keehippe lo''iyoogo mala ta laggeti taassi ha oddoosona.

Asaayo wolqqa gidin de"iya wodiya maara go"ettana mala wodee ehiido zammaanabati de"oosona. Leemisuwawu son uttiyo oydiya waaxiyobayi hara qassi asaayo dumma sakettiya asawu gidinkka hara haggaazaa immiya wodee ehiidobati beettoosona.

Heeran de'iya cima asay issippe shiiqidi Zigaa kuwan irxxa maattay de'iyosan uttidi yohuwa xeeliyaagan issippe tobbiidi de'iyageeti beettoosona, etappe guye baggaara mittay tokkettidaagee dees.

Cora naati eraa shammiyosan issippe shiiqidi uttidaageeti beettoosona. Eta luxissiyagee qassi sinttaara eqqidi eta luxissiiddi de'ees. Dumma qassi eti woraqataanne dumma qassi xaafiyo biiriya oykkidi xaafiiddi de'iyageeti beettoosona.

Asay ka'iiddine ufayttidi duridi deiyageti beetosona. eti ubbaykka qassi wolaytta wogaa maayuwwa hadiya woykko dungguzza maayi-uttidosona. etappe etappe sintta baggaara eta xeelidi deiya cora asay de'ees.

keehippe lo'iya Dungguza, Wolaytta woga maayuwaa maayyidi gasttanne yelagaa maccanne attuma asay issippe gidid ufayttidinne hombbochidi issippe de'iyoogee keehin lo''ees.

Cora qommo kattati tokettiwuttidaageeti de'oosona. Boynaa malatiyabay, shukkaaree dumma boyyiya milatiyabay tokketti uttidaageeti doosona. Etappe miyyessaara qassi hara goshshaa oosoti biron biittaappe doliiddi de'iyagee gisttee, banggay dumma kattaa qommoti de'oosona.

Cora qommo goshshaa ayfeti issi bollan de"iyageeti toketti uttidaageeti beettoosona. Hageetu go"ayi eesuwara gakkiyogaan asaa namisaappe ashshoosona. Dumma dumma qassi xalliyogankka maaddoosona.

cora asay giyan issippe shiiqid banttawu shammiyoobanne zal'iyoobaa haasayiidi beetoososna eti shammanay dumma goshshaa ooso ayfeti qassi kataa maanawu afkaatoy manggoy, muuzzee, hara dumma kataa ayfeti malduwa malatiyageeti giyan diyageeti beetoosona.

Nu heeraan issi bittanee keexxido keettay keehiippe xunttashin xeelliyode daruwa lo'ees so gido geli xeeliyode simma so gelannaayokka simma daruwa injjetenna. Soo geliyo saatiyankk qassi dumma peenotyiyabatti aybati doosona. Hageeti daruwa harggiyan ayban oyttees.

cora qommo dozzati de'oososna uluwa pattiya leemisuwassi xalotee katikallay qassi karshuwea maadanawu asaassi tukiyan yeganawu maadiya dumma dumma bati de'oososna.

zino taani soo baydda kaamiyan baas, kaamiyan baydda erettiyo asay gayttin etaara keehippe kaa'aydda dumma qassi ha kaamee giddon xaafeti uttida keehippe michchiyaaba, daroppe miichchiyaaba de'iyaagan miiccide issippe biida biyo saatiyaan ogekka qassi giigi uttidaage keehippe lo''essi mati kaamee laaganassikka.

Goshshaa oosso ayfettuppe issuwa giyooge lellehiya giyoogee beettees. darotoo hagee gara heeran biittay aadhi makin, biitan ayfiya moogobare, eesuwara gakkiyogan asaa koshshaappe naaganawu maadees.

Asay wodee ehiidobaara zannaqaassi baassi maayidi gixxidi wottidi puulattanaayyo dumma qassi harabaakka appe maaduwa demmaayyo maayiyo ooratta maayoy giigi uttidaagee beettees

Qiiba naati issi heeran shiiqidi kaa"iiddi de"iyaageeti beettoosona. Eti kaa"iyoosan mittaa kuway mittayi tokkin gakkidaagee kuwaa etassi immiiddi de"iyaagee beettees. Guyye baggaara deree de"ees. Hara dumma qassi so medoossati beettoosona.

Cora asay issippe shiiqidi manddaraa baanawu kaame de'iyo sohuwa shiiqi uttaageeti beettoosona. eti de'iyoosa, cora qommo kaameti cora qommo kaameti de'oosona, asay yaa haa simmeriya asaykka des dumma qassi shuchchappe giigi uttida keetaykka etappe sinttaranne guyyera beettees.

kushe hiilaa oosotuppe issuwa gidiya xurqayee maadees. leemissuwassi booraa goyiidi hara miizzaa laaganawu maadees. drotoo i uutay haashetti makkin golay kiyidaaga hiilanchchay, ba kushiyan dooqobare giigees.

Beni wode asay tohuwaninne dumma qassi baluquwan woykko para malatiyaba toggidi manddariyogee attin ha"i wodee ehiido zammaanabay merettidaaga garssan bantta biyo ogiya manddariddi de"iyageeti de'oosona.

cora qommo miishshati beettoosona. tooray beettees. gafatte beettees. gongge beettees. mooqe beettees. dumma dumma qassi urqqappe meretidaabati haattaa tikkiyo oottoy beettes. qassi keehippe woggaaba gitatiyaaba wottiyoo baattay katta aybba qassi qottaanassi katta ayfeta darotto naaganassi baattaykka beettees.

Asay bayo deiyo ba keettaa bawu maayiyo maayuwaa bana qassi dummaban alleeqisanasi gigisi uttido dumma cora qommo miishshati giyan de'iyageti beetosona. a bayzziya asikka giyan deiyage beetees.

Cora qommo miishshati beettoosona. Miizzaa kaciyaappe massi kessido mooqee beettees dumma qassi mittaappe massi kessido oyidee, gapatee, gonggee dumma dumma cora qommo miishshati de'oosona. eta miyyiyan cora asayi utti uttidaagee de'ees.

Issi urayi bana naaganaassi biittan de"iya marzzee bana bochchenna mala dumma bana qassi hara meeguwa malatiyabaykka shocenna mala wottiyo caammayi giigi uttidaaga giyan de"iyagee beettes. A bayzziya bitanee de"es. Dumma dumma harabatikka beettoosona.

daro asay issippe uttidi sinttaara haasayiiddi de"iyaa bitaniyaa ezggiiddi de"iyaageeti beettoosona. eta qassi dumma hara pootuwaa denttiyaa pooto malatiyaabaa denttiyaa asatikka sintta baggaara de"iyaageeti beettoosona.

Zal"iya sohuwan asay bari soossinne baassi go'ettiyobay dees. Leem, zaytee dees, sukkaariya malatiyabay dees, badalay, baaqeelay, gisttee, xiillee cora qommo asay ba namisawu miyo kattay de'iyagee beettees.

nu de'iyo keetaa xaphon, mangoy muuzeene manggoy afkaatoy de'oosona, afkaatoy gakkidi teeraa immin nuunikka appe go'aa ekiidi de'oos, hara qassi biitaappe purkiidi de'iyabatikka de'oosona.

Cora asay issippe shiiqidi Daamoota deriya allaxxanawu biyageeti beettoosona. Daamoota deriya garssan cora qommo woraa do'atikka de'oosona. Mittaykka lo'iya hanotan de'iyagee qassikka gakkiiddi de'iyageekkaa heeraassi lo'iya carkkuwa immiyagee dumma qassi appe guuxxiya acatikka beettoosona.

Cora qommo meretati parkkiya garssan isdippe de'iyaageti de'oosona. Eta qassi yaa haa beennamala giidi diri uttido dirssay de'ees. Etappe miyyesaara mittay toketti uttidaage keehippe lo'iyaagekka de'es.

Kawotettay luxxid anjjeti simmidi banta son oosoy xayyin coo de'iyaageetussi lo'iya oosuwa gigissidi eta ekkanaassi naagidi de'iyoogaa mala qonccisiyabaakka qottidoogee nuugaa luxxetta keetan de'ees.

Mitaa qommotuppe issuwa gididda abokaadoy beetees, darotoo hagee namisaa minikka maadees. Hara qassi asaassi huuphiyan qaachiyaabay kiyikko A poqqidi huuphiya tiyikko qaachiyaaba huuphiyappe xayssiyogan xaledan maadees,

Heeraan de'iya asaara qassi aawatettay immettiddo asaara issippe uttida bantta heeran de'iya sarotettaa xeeliyaagan tobbiidi de'iyageeti beettoosona. Etappe guye baggaara dumma mittay tokkettidi pude diccidaagee bettees, hara eti uttiddosan maatay lo'iya hanotan biittaappe pude purggidi de'iyagee beettees.

Heezzu maccasati sinttaara utti uttidaageeti beettoosona. Naa"u macca asati wolaytta woga dungguza qooriyaan xaaxi uttidaageti beettoosona. Ha dungguzay beni wodesappe doomidi asay Wolaytta tarikkiya asay odanassi dumma dumma qassi bonchchetidassa xeegettidi biidi maayidi biyo maayuwa. ..

Nugaa luxxetta keettan cora qommo mittatinne kattaa ayfeti de"oosona. leemisuwaasi ekkiyaaba gidikko manggoy des nugaa nu keettaappe guyye baggaara apikaadoy dumma qassi muuzzee hara miidi qassi asay ba bollaasi maadettiyoo dumma dumma kattaanne mittaa qommoti de'oosona.

Asaassi hagaazzaa immiyogan erettiya cora qommo kaametti bantta eqqiyosan eqqidaageeti de'oosona. eta xaphon hara mitaay toketti uttidaagee de'es hara dumma qassi eta i de'iyoosan dirsaa malan diriddo dirsaappe keexeti utidabaykka beetees.

Dumma asay ba boollawu maayiyoobay baayo puulatanwu ba qooriyaan wottiyoobay kushshiyaan wottiyoobay hara qassi huuphphiyaankka qassi qacciyoobay issippe giigi uttidaagee beettees. A qassi bayzziyaa asaykka de'iyaagee de'ees.